Pilaa giyo miizzee maattaappe kiyidi asayi a bolli qassi oyttaakka woykko oyssaa unccaanne hara harabata aara gattidi miyo gattidi kattidi miyode miya asaanne qassi kattiya asaa keehippe malaalissiyabanne ufayssiyaba.

wolaytta soodo wogga giyan boora woykko kacaama boora daro miishani issoy issuwara zal'etiyoga be'iyode kacee issuwawu aybba yashii?

Daro qommo meretattinne heerati de'oosona. Hegeetuppe wolaytta soodo ambbaappe qommo bagaara beettiya daamota kiikiya xoqqa deree de'ees. Ha deriya huuphiya bi eqqidi duge simmidi xeeliyode eta merettaynne hanotay keehippe malaalees.

issi guuta giyeni woykko guuta qocceni daro macca asay shanxxaa woykko shaaraa kaqiidi issippe shiiqidi ya bagan daro giyay de'iyageetuppe ya baggan wolaytta wogaa ushsha bushshaabushshiya uyiidi de'oosona.

Transpportte woykko kaamee qommo gididaagappe issina naa"u goommay de'iyo mottoriyo issi o laagiyagee unbbursttiya kareera duge zaaridi laagi ekkidi biide daafay gayttin kunddiddaagee keehippe deshetaaga be'iyode azzanttees.

Telebizhiiniyani/Odi bessaani zino issi geela'iya asay daro asay Toophphiya giddooni kaamiya danuwani/daafani yelaga asaykka qassi cima asaykka xayidoogaa siyada afuxxayidde aggada. kare kiyaagaasu.

Dumma dumma woykko daro goshshaa qommoyi de"oosona. Hegeetuppe boora waaxidi goyyiyooge issuwa gidiyode booraa waaxidi naa"u asayi woykko naa"u booraa waaxidi goyyidi eti loyttidi puulayi wottido biittaa be"iyode lo"es.

Issi yelagay ba silkkiyan woykko ba moobayiliyan Toophphiya giddooni ha giddooni hanidabata woykko daro naqaashaa ba moobayliya ba hayttaakko shiishshidi ezggi ezggidi siyiiddi dees.

Bolooso Bombbe woradan dere asaynne qassikka so asay bantta oosuwa woykko heeraa oosuwa issippetetan shiiqidi oottiyageeta be'iyode he heera asa qassikka mulekka haraasa asaa keehin malaalees.

Aybbukaduwa giyo keehippe addussanne xoqqatettan ayfiyaa ayfiyaa mittay, ayfiyaa asay duuttidi kattidi darobatuuranne harabatuura kattidi buddeenara woykko oyttaara miyoode aybba mal"i kushshiyaara pude ma ma gees.

Toophiya giddon qassikka wolayttaani erettidanne daro taarikiya oottida kalettiya aawati de'oosona. Hegeetuppekka wolayttan wursetta kawo gididda kawo tooni issuwa gidishin I oottido taarikkiya siyiyode ayba malaalii?

maxiyanne bambbariya woykko suuppaba zal''iyaa asati metoottidenne zal''ide zal''ide daro laytta zal''ide guuttabappe diccidi daruwaaba eti gakkidi bantta de'uwaa laammiyoode etakka qassi be'iyaa asakka keehin ufayssees.

Issi ceegichchida woykko layttay dari gujjido iitabanne woykko miiriqqa caaniyaa kaame miiriqa caanadi efiyooge xinqqoy taayyo siriyaa menttichchidi ashshiis.

Dere asanne so asa yara gididaageetuppe azinanne machchonne qassikka eti yelido naata getettiyaageeti issippe siiqetidinne bonchcheti bantta soon de'iyoode qopiya asakka ubbakka be'iyaa asakka ugayssees.

Daro qoommo kushshe hiillatu woogay de'iyaagetuppe keettaa keexxiyoogee woykko wollaytta maata keettaa keexxiyoogee issuwaa gidishiin ha keettaa cima asaynne hara asay keexxiyoode eti hagaa eridoogee qoppiyoode malaales.

Nugaa heraa dere asay issippe shiiqidinne zoorettidi bantta naati taamariyoo timirtte keettaa eti metotidikka loytti ubbaa issi kuttaan keexxiyoogaa be'iyoode palanne keehippe lo"iyanne upayssiyaa ooso.

Tiransporttenne kaame qoommo gididaagetuppe issina porse giyoo bajajiyaa de'iyaaro gidishiin a keehippe xoqqa gidida pudettaa cora asaa caanada baydde a keessiyoo cenggurssay ayba iitii!

Issi bitane wolaytta woganne haydaa erissanaayo qassikka ba puulaa naaganaayo keehippe Wogga beleccaa ba hayttan wottidaaga asay qassi mulee shiiqqi doddidi xeelli xeellidi malaalettidi de'oosona.

Ha giddon erissuwa kaqqiyo sohuwan paacee woyikko oottanawu diyo paacee sinttawu shiiqis giya erissuwa taani nabbabbin tana ufayissay guppa guppa gees sohuwan.

Issi leehiya geetettiya dozzay tura malattiyagaa gidishin sa'aara i daro mitiriya gakanaashin diccidi guutta gidi uttidi woga ayffiya ayffidoogee miyodenne qassi i guutta gidin daruwa ayfiya ayfoogee aybba malaaliyaabee!

Issi keehippe lo'iyaa woyikko puula geela'iyaa ba puula naganaayo zo'o meera woykko suutta milattiyaa 'chappastikiya' giyooga ba menttershaa a tiyooga haahuwara bayidda ta be'iyoode ayibba iittyaabe!

xoqqa luxetaa xekkan de'iya bantta luxxettaa luxxi wurssidi anjjetidi woykko kiyiyo paacciya ekkiyaageti bantta paaciya ekkiyo keetta gelanaayo mulee salapettidi taraa naagiidi beetoosona.

Nuugaa heeran kushe hiillanchchiya daro qommo urqqaa munaqqada haattaara gattadanne shugissada keehippe wogga otuwanne qassikka shaateta A medhdhiyogaa I hiillaa be'iyodenne be'iyode keehippe malaalissees tana.

Keehippe xoqqatettaynne qassikka deexotettay de'iyo issi maashinee shuchcha keettawu killi xeeraappe simminttuwan hara hara ashawata bollappe duge wottidinne pude kessidi asatuyo immidi de'iyagaa asay eqqidi xeeli erees.

Issi yelagay beni nugaa heeran boottabaa woykko muuzziyaa yaanne haanne zal"idi ha'i qassi hegaappe diiccidi nugaa giyaa tammanne woykko laatammanne giyoo sha'aa ekkiyaagaa bayzziyoogee tana keehippe malaliseesinne upayssiyaa ooso.

Toophphiyaani ha"i wode toophphiya ortodookise ammanuwa kaalliyageetinne ortodookise ammanuwa qooday gujji gujjidi yiidoogee kaalliyageetanne qassikka hara hara asata keehippe upayissiyabanne lo'iyaaba gides.

Issi nugaa heeran issi cima bitanee ba kettayeera qassi ba naatura keehippe siqettidinne bonchchetidi qassi issoy issuwaa bonchchidi de'iyoo duussay mule asaa malaalisiyaabanne keehippe lo"iyaaba.

wolaytta asay beni wode daro qommo taarikiyanne lo'obaa qassikka haydaa ootti kanttidoogaa siyiyoode beni asati woykko beni yeletati ha'i yeletatuyo ootiyode eta minotettaynne eta hayday keehippe malaaliyaba.

Daro qommo kata keettay nne tukke keettay wolaytta soodo ambaaninne harasan de'ees. hegeetuppe issuwa gidiya wolaytta soodo makkiinay eqqiyo manaariyappe xade baggan de'iya abiraame hoteelee de'ees. he hoteelliyani geeshsha ashuwa miyoode aybba mal'ii

Daro qommo erissoy de'ees. Hegeetuppekka oosuwaabaa woykko tamaaridi luxxidi kiyidi oosuwa xayidda yelagatussi oosuwa qaadaa oddiya errisoy issuwa gidishin issi yelagay nababiidi ba oosuwa errisuwa be'idi keehi ufayttis.

Dumma dumma luxettaa qommoti de'iyoogaa erettees. hegetuppekka kawuaanne qassikka issi uraabaa biichcha giidida luxetta keettati doosona. hegaakka kollejeti woykko kawiba gidenna luxxetta keettati oottiyoobaa siyoode ayba iitti!

de'uwaba xanna'iya daro eranchchati bantta huuphiyappe eraa gum'idio xaafido bayloojjiya giyo maxaafaa gidoppe loyttidi darobata nababbidinne xanna'idi A gomppaa eriyode ayba malaaliyabee?

Daro qommo mittaa ayfetinne atakiltetti de'iyogadan eretees. Hegetuppekka, papaya giyoge issuwa giddishin aa ayppe kehippe lo'oiddi adile'e cishshaa malatidagaa wottiddi phalqiddi gash gashi miyode ayba ma'ali?

ammanuwa qommo gididaageetuppe issuwa gidiyaa Musulumee ammanuwaa kaaliyaageeti bantta Id-mubarek baalayyo woykko bantta xoomaa birshshiyoogayyo bantta soon soon keehippe daro quma qommota shiishshidoosona. ha qumatuppe issoy kuttuwaa ashshoy miyyoode keehippe mel''ees.

Oge buussaa woykko baqataa giyoogee nu biitteeni darotoo mezetidaa meezzettidaabaa gidishiin toophphiyaappe kare biittaa woykko arabee bantta ayroophilaaniyaani baqaattiidi ogiyaan hayqqida asati keehin azanttoosona.

Issi keehippe durenne miishshaa demmida zal"anchchati motoriya woykko makiinaa hasaappe xeesi ehiidi hasttamaanne woykko ishatamaappekka bolla sha'aani eti bayzziyode eti oottidinne zal"idi hagaa gakkiyogee mule asaa malaalees.

Daro qommo shugonne qassikka mattoyiyaa ushshatti de'oosona. Hegeettuppekka matoyiya ushshay woikko biiraa getettiyaagee issuwa gidishin hagaa daro asay uyi uyidi matotees. Ha ushshaa yaani uyiyoode ayba cammi?

Taani zino odi bessan oduwa woykko haassayya be'ayddenne toophiya beni a diccido dichchappe ha'i qassi daro kushiyaa gujjadanne ha'i a diccidooga siyyin tana ufayssay worigiis.

Guutta woykko anoykka shugo gidido mittaa ayfee woykko ataakiltee gade giddon mokkidi awa wodekka asay haattaa ushshidi diichidoogee timaatimiyaa getettiyaagee dumma duuma kaattaara suuppayi anccidi miyoode ayba mal"ii!

toophiyani daro kochchatinne he kochchatussi qassi daro qommo diinatinne bandirati de'oosona. hegeetuppe issoy wolayttaaga gidishin wolaytta bandiraayo heezu qomo meray des. ha meraa be'iyode keehi lo'ees.

Wolaytta soddo ambbaan kiilli ajjipiyaa getettiyaa heerappe hirkki waadu woykko unberesttiyaa gaakkanawu de'iyaa heeran ooratta ogiyaa asaynne kawottettay keessiidi diyoogaa be'iyoode keehippe upayssissesinne malaalisees.

dumma dumma luxetta qommoti de'oosona. hageetuppe issuwa gidaagee xoqqa timirtte xekkan woykko yunbberssiyan luxiyoogaa. hagaa luxanayyo daro luxanchchati bantta wodiyanne wolqqa qassikka marccuwaa yarshshidi luxiyoogee qopiyoode keehippe michches.

darobaata puulayiyo puula miishshappe issuwa gidida seramikissiyaa getettiyaagee asay ba de'iyonne ba zal''iyo shuchcha keettan sa'an woykko wuyggeen gelissiyooge yexxanawukka ubba be'anawukka aybba lo''i.

Wolaytta sooddo ambbaa ajjiifiyappe ushachcha baggaani issi Taakkala giyoogaayo darobata ba giddon oyikkida supermarkeetiya giddon de"iya miishshaanne eti ekkido gatiya qoppiyoode be"a ubba malaalisees

Wolayttan kinddo diidaye woradaan issi heeraa asay bochchetidinne siiqaettidi qassi itabaa oottaagee diikko boohidi de'iyoo de'uwaa be'ida asay mulee malaaletesinne tanakka qassi keehippe malaalees.

Wolaytta sodo ambbay issi keehippe mal'iyaanne lo'o kaattata bayziyaa kaatta keettan daro asay laaxa miyo saattiyan uttiyossa xayidinne shiimettidi he sooni kaatta miidi diyoogge waani giyodde kaattay keehippe mal'ogge tana maalalis.

Wolaytta deretettaa asaanne kawotettaa tarikkiyaa toophphiyaan hara biittaykka qassi alamiyaan de'iyaa biittay siyidinne eta taarikiyaa nababidi be'idi keehippe malaaletoosona.

Issi keehippe eranchcha bitanee alaamiya malalissiya hanottan mobaliyaa woykko asaa sohuwappe sohuwaa de'iyaa asa gattiyaanne woykko yettakka yexxiya, harabakka ootiyaaga i medhdhido ogiyaa alamiyaa asay mulee malaaletiis.

Shugonne sakkarissiyanne qassikka ho'iya ushshati de'oosona. Hegeetippekka tukkiya giyogee ho'iya ushshatuppe issuwa gidishin ha tukkiya asay kattaa mi simmidi uyiyode coo pashkkisses.

Daro asaa naati de"anawu go"ettiyo keettati de"oosona. Hegaappe shuchcha keettan oosettida wolaytta sooddo ambaayo gidduwan de'iya wottanchchaa Hayile pooqee des. Ha Hayile pooqiyaayoo bolla xoqqaa kiyidi dugetta xeelliyode ayiba yashshii?

Daro kawotettaappe imetida seeraa naagissiyaageeti de'oosona. Hegeetuppekka biittiyo naagiya woykko biittee zawa naagiya makalkkayati issuwa gidishin eti maayiyo maayuwa be'iyoode okka issi issi asay coo yayyees.

saluwan sa'aan qassikka alamiyan de'iyaa mulebappe dariyaa Xoossaa qaalay de'iyo Xoossaa qaalaa oyqqida Geeshsha Maxaafa asay oyqqi uttidi issi issi wode hanennabanne koshshennaba haaniyogee keehippe iittiyaba.

toophiya daro qommo woykko daro deretettassi de'iya banddrappe wolaytta banddrayyo heezzu meray de'iyaaga gidishin bolla baggaara karetta meray de'iyaaga birshsheta birshshidi sissiyoode daro siyyida asay keehippe malaaletiis.

Toophiyaa Orttodokisse ammanauwa kaalliyaageeti bantta baaliya bonchchanaayyo bantta woossiyo keetta karen boottaa muqaqe maayuwa maayidi ubbaykka dooddi uttidi xoossa qaala siyyiidde beettoosona.

Issi biittaa heeraa asay woykko issi heeran de'iya cimma asaynne yelaga asay qassikka issi issi macca asay issippe shiiqqidi woddaynne di"oy meeccidi efiichchiddo biittaa bantta oottiyo miishshaan bookki bookkidi giiggissidi de'oosona.

Wode ehidonne keehippe zammana gidiyaa maayuwaa meecciya maashshiniyaa a oottiyaara woykko a giiggissiyaara maayuwa A gomppan yeggaada I oottiyoobanne I haniyooba eqqa be'aydda de'awus.

Tophphiya isilaama ammanuwa kalliyageeti bantta id mubarik giyo baaliya muleekka bantta saggadiyogaa woykko bantta xoossaa eti bonchchiyosaa yiidi ubbay issippe woossiyageeta hara asay eqqidi be'iiddi des.

Issi xanttaara xalbbuqqa miizziyo o heemmiyaara woykko o yeesiyaara ba karen keehippe diccidanne puulatida maatay de'iyosaan qachchada I miyyiyan eqqada O heemmaydenne xeelayda de'awusu.

humbbo woradan daro cimanne yelagaa gidida asati issi bootan woykko issi sohuwan shiiqidi issisan de'iyaa metuwanne woykko he biittan merettida metuwaa issoy issuwaara zoretidi tobbidi beettoosona.